Niriba n ʒia gbampiɛla paɣaba mini dabba ka kom be bɛ nyaanga ka bini piɛlli sa kom maani ka sheba chena ka filaawaasi za bɛ nyaanga ka binyahiri piɛla piɛla sansaya ka tihi biɛni.

niriba pam m-beni ka shɛba be bɛ nyaaga ka shɛba be tooni ka so yaagi o noli ka wuɣi o bɔɣiri zuɣusaa ka shɛba gbubi binyɛhiri ka zaɣ' sabila be din ni ka zaɣ' ʒɛhi ka so gbubi bini zaɣ' dozim.

Kom n doya ka bihi bɛ dinni n gbubi binyahari n tim kom maa ni ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣso bihi maa ni so pili zipiligu ka ban kpalim bi pili

niriba n-chana bɛ chani la soli zuɣu ka shɛba chani tiŋgbani ni ka gbubi binyɛhiri bɛ nuhi ni ka shɛba ye neen' sabila ka shɛba ye neen' piɛla ka shɛba ʒi binyɛhiri zuɣu ka bini titali be bɛ sani.

Niraba ata n ʒɛ soli ni dabba mii n nyɛba ka bibaata maa ni niraba ayi gbubila binyahari ayi ka so pili zipiligu ka niraba ayi bi pili zipiligu bi yaɣali ka kom doya ka bi nyaanga ka tihi doya

niriba n ʒɛ yili tuuni bihi ni niŋ kura ka do ʒɛ bi tuuni ka yɛ nɛɛsabila ka pɛli zibisabinli niriba maani shɛbi yɛ nɛɛʒiɛhi ka shɛbi yɛ nɛɛsabila

Niriba ayi paɣaba ayi be duu puuni ka so za o nyaanga ka so za tooni ŋun za tooni maa o yɛla neen ʒɛhi ka pili zupil ʒɛɛ ka gbubi baaji o nuuni ka ŋun be nyaanga maa ka o zabiri wɔɣa